Dɔbɔ yaga la be a kyɛnaa ka ba mine su kpare-oorangy ka ba mine meŋ su kpare-giriiŋ ka vɔgele ba zu kpawoor-peɛlaa ka ba mine toɔre meŋ e zeere ka yiri kpoŋ kaŋa bebe ka pool kpoŋ kaŋa meŋ be a pareŋ.

Bondirii la bee a kyԑԑ, kaa mine kala e yԑlo ka mine kala giriiŋ. Ka N nyԑ pilaatee ba naŋ kyee kaa be a poͻ, kaa mui ane gyԑnlee ane boma mine meŋ pale.

Bidͻbͻ yaga la be a kyԑ a ŋmeԑrԑ ba bͻle. Ba mine tue sͻͻse yelo a eŋ ba kamboosere su kpare peԑle gyeesis peԑle aneŋ gyeesis giriiŋ. Ka a paaki e giri buluu ane ho-ait.

Dɔbɔ ne pɔgebɔ a zeŋ, ka kaŋa gbi a puoro kaŋa. A kũũ daga biŋ, kuori boma ba su bonsɔgla, ka ba mine vɔglɛɛ zupile, ka ba mine ba vɔgle zupile.

Biiri aŋ zeŋ, ka ba mine zeŋ daare zu, ka ba mine zeŋ teŋԑ, ka boma mine biŋaa teŋԑ, ka kaŋa zeŋe a teŋԑ kyԑ de o nuuri lere. Ka bonsͻgelaa kaŋa biŋ a nimitͻͻreŋ.

Biiri banaare la be baa poɔ a ɔnnɔ kõɔ ane ba bootiri ba sue kpare sɔgele, kpare doɔre kpare ɔreŋgyesi ane boma ka ba taa eŋ ba nuru poɔ a ɔ... be a baa.

Dɔɔ ne biiri naŋ zeŋ, ka bie kaŋa meŋ ba su kparoo ka ba mine su kparee. Ka dɔɔ kaŋ na tur fon ɛoŋ o bompoɔ ka gyone boma eŋ ka bɔtol biŋ o nimitɔɔreŋ kaa dɔɔ dɔɔŋ kyɛ kaara ka zie e pelaa ane kalɛse.

Pͻge la zeŋe kyԑ, a taa o laapotͻpo, a su kpare sͻgelaa ko o zukͻͻloŋ e yaga, a zeŋe die poͻ ba poͻrͻ, ka lͻͻrese zoro kaa nyԑrԑ a pikyare a be ko o kyԑ penti buluu koo zeŋ ne duriŋki meŋ.

Dͻbͻ ne pͻgebͻ yaga a be a a sori ka lͻͻresere be ba sogͻŋ ka yikpoŋ meŋ be a ba puoriŋ ka ba mine vͻgele zupile, ka ba mine su bompeԑle ba mine bonsͻgelͻ.